Saloppe garssara sa'an de'ya kaametuppe tana keehippe lo'iya kaametuppe aybee giyaba gidikko hagaa xaace keettaa kaamiya tana keehippe lo"awusu ayssi gidiyaba gidikko A issisaa danoy daafay diyosaa eesuwaara gakkiyo gishshawu tana keehippe lo"awusu.

Hollozo giyoosay tana keehi Tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi keehippe siyennan ixxiyaako lo'ees.

Parnniichcheriya yaagiyoge nu so garssa buquratanne qassi kare baggaara haggaaza keettaa buqurata loyttidi oottiya ooso soho gidishini hageeti immiyo haggaazati woykko dumma dumma buqurati soofayi de'es dumma dumma kattaa wottidi miyoge de'iyo gishshataassi keehippe hagee lo'iyaba.

Oduwa qommoti daroti de7oosona. Hegeetuppekka zall7iya oduwa qommotinne dumma dumma ispporttiya oduwa qommotinne hegaa xalla gidennan de7ishin dumma dumma wodiya hanotatu odoyi de7es hegaa xalla gidennan de7ishin dumma dumma hanotati oduwan qonccoosona. Odoyikka keehippe asaa naatussi koshshees.

Tana seera naagisiyageeti keehippe lo'oosona. Ayissi gidiyaba gidikko issi asaappe qassi ha seera naagisiyageeti xayiyaaba gidiyakko issi asaappe dumma dumma boganchchati bogidi ekkidi woxxiigiyode seera naagisiyageeti hageeta kayisota oyiqqidi eta seeriyodenne eta shocciyode keehippe lo'ees.

Dumma dumma yeta keesidageti dosona. Wolaytta heeran woykko wolaytta moottan; ayssi gidiyaba gidiko ha yetatupeka issuwa geetetiya Zaassa Alemaya geetetiya yetancha. Keehippe ta ulope attada dosaysi. Aysi gidiyaba gidiko agee yetay asaa naata hashshuka woykko ufayssiya yeta gidiyo gishshasa.

Salo gufanttoppe garssa baggaara daro maxaafati de"oosona. He maxaafatuppekka qassi wolayttatto doonaa luxiyo maxaafayi naa"antta kifiliya maxaafay keehippe tana lo"es ayssi giyaba gidikko nu wolaytta doonaa qaalayi dogettenna mala zaari zaaridi loohissiyo gishshawu tana keehippe lo"es.

Nu heeran daro medoosati de'oosona. Hegeetikka so medoossanne kare meddoossa geteti shhahettodona. Haggan nuuni darotoo taani kareera kanttiyode soorakka yiyode hagee dorssaa giyogee asaa naata dom'idi qohiya medoosatuppe issuwa hegaa gishshawu tana dorssatay keehippe yashshees.

Hegaa sa'a bollan dumma dumma doozzati de"oossona. He doozatuppekka qassi miyoba woykko ayfiya immiya doozata getetti xeessettoosona. Qassikka hara doozati asaa naata awaappe ashanassi woykko heeraa bollumissanaassi woykko zanaqqa heera oottanaasi maaddoosona.

Issi heeran tukke keettaynne katta keettay mattan mattan de'iyoogge keehippe lo'ees ayssi gidiyabba gidikko tukkiyaa uyannassi asay qummaa yaaniminne haayinne tukkiya uyigiyodde tukkiyaa uyiyodde asa naatu bollay keehippe pashshikkes woyikko asa naatu bollay oosuwaa ootanawu begottiyodde keehippe lo"es.

Odoy tana keehippe lo"essi ayssi gidiyaba gidikko issi biittan hanida lo"obakkaa iitabakka hayttan sissiyo gishshatassa hega xalla gidenna baada ayfiyan be'ana danddayennaba hayttan siyada maaddettiyo gishshataassa woykko siyada taan hashshukka yaagada uppayttiyo gishshatassa hega xalla gidennan dishin issi biittan hanetida iitaba lo"obakka sissees.

Salo gupanttoppe sa'aa baggaara dumma dumma medoosati de'oosona. Hegetuppekka so medoosanne kare medoosa getettidi xessetiyaageeti doosona. Hegetuppe issoy ecceriya, ecceriya giyaaba gidikko eccere tana keegippe hara medoosatuppekka iittiya medoosa ayssi giyaaba gidikko, eccere kare biidi dumma dumma haraban hambbalashsheti yiidi sookka tiidi sowa hambbalashshiyp gishshassa.

Hagan wolaytta dere asaa giddon dumma dumma meretati de'oosona. He meretattuppekka qassi wolayttan daamoota deriya geetittiya deree tana keehippe lo''ees. Aybissi gidiyaba gidikko he sohuwan dumma dumma asaa hashshukka oottiya carkkoy de'iyo gishshaassa ayssi gidiyaba gidikko dumma dumma doozzati de'oosona dumma dumma mittati de'iyo gishshawu keehippe lo''ees.

sonne kare medoosatu giddon tana keehippe iitiyanne yashiyabay aybee giikko deeshshay keehippe yashshees, aybee giyaaba gidikko etassi kacee keehin tooraa malatees, hegaa xalla gidennan de'ishin caddidi suuttigiyaba malatin ta a keehippe yayays.